Sigoqwa sisemanzi, umntwana lomntwana uqakathekile esizweni sakhe, ngakho yikho kubalulekile ukuba bathole ukufundiswa besesebancinyane ngendlela zokuziphatha langendlela abazijabulisa ngazo.

Sigoqwa sisemanzi yikho kuqakathekile ukuba abantwana bafundiswe basewe ezikolweni basesebancinyane. Nango umbalisi ubuthene labantwabakhe befunda ngokubona langokubala .

Sigoqwa sisemanzi kuqakathekile ukuba abantwana bahle bafundiswe besesebancinyane ngezemfundo yemisebenzi yokwenza ngezandla besebenzisa imitshina ebalulekileyo.

Sithi sigoqwa sisemanzi. Kubalulekile njalo ukuba, ingane zifundiswe zisezincinyane ema-lab. Lapho abaqeqetshiswa khona ngolwazi lokwenza imithi etshiyetshiyeneyo.

Sigoqwa sisemanzi. Kubalulekile ukubane abantwana besesebancinyane bathathwe bahanjiswe ezikolweni beyefunda, bangafundi amabala kuphela kodwa befunda lemisebenzi yezandla ukuze imizimba yabo iqine njalo bekwazi ukuziphathisa empilweni.

Sigoqwa sisemanzi, kuqakathekile ukuba izingane ezincinyane zihanjiswe ezikolweni zifundiswe hayi amabala kuphela kodwa bafundiswe njalo indlela zokuziphatha lendlela zokusebenzisa izambuzi.

sigoqwa sisemanzi kubalulekile ukubane izingane zisesezincane zihanjiswe esikolweni lapho ezivulwa khona inqondo zinikezwa lemilayo okumele baziphathe ngazo

Sigoqwa sisemanzi ngoba kubalulekile ukuba abantwana be fundiswe besesebancinyane bathole ulwazi lokwenza imisebenzi etshiyetshiyeneyo eyezandla

Sigoqwa sisemanzi kuqakathekile ukuba abantwana besesebancinyane beqalise ukuhanjiswa ezikolweni ukuyafundiswa bengafundi amabala kuphela kodwa langokugcina indawo abafundela kiyo ihlanzekile.

Sithi sigoqwa sisesemanzi ngakho ke labantwana abancinyane baqala ukuya ezikolweni besesebacinyane ukuba bavuleke inqondo nguye umavula inqondo umbalisi onguye oqheqhetshileyo ukufundisa izingane ezisalulama.

Esintwini sithi sigoqwa sisemanzi, kuqakathekile ukubana abantwana bafundiswe besasebancane ukuba kuqakathekile ukugcina lapho abafundela khona kuhlanzekile njalo befunde lemalebhu ukwenza imisebenzi etshiyeneyo.

Sigoqwa sisemanzi kubalulekile ukuba okhekhe bonke behanjiswe esikolweni njalo labo ababafundisayo babafundise ngokuhlakanipha langobuciko ngoba okhekhe befunda ngokubona.

sigoqwa sisemanzi kubalulekile ukuba abantwana besebancinyane behanjiswe esikolweni ukuze bathole ulwazi ngokufunda njalo langokwenza ngezandla zabo

Wonke umuntu ulelungelo lokufunda. Ogogekileyo longagogekanga. Nanko imfundo iyikukhanya. Iletha impumela kwabakhubazekileyo labaphile ngokungakhubazeki. "Mfundo uyikukhanya"!

Abantwana bayinsika yesizwe balilifa lesizwe yikho kuqakathekile ukuba bafundiswe ngemitshina langa magetsi besese bancinyane ukuze kube yibo abakha isizwe sakusasa.

Sigoqwa sisemanzi. Kuqakathekile ukuba abantwana besesebancinyane behanjiswe esikolo, njalo bafundiswe ngokubona, Ngoba bekuthakazelela ukufunda ngemipikitsha eminenginengi. Okwenza ukufunda kubelula.

Imfundo iqakathekile njalo imfundo yaphansi ayifani leyaphezulu. Imfundo yaphezulu ayikho ezingwalweni kuphela kodwa lasekusebenziseni izandla usebenzisa imitshini elohlonzi.

Bahlangene abafundi bemfundo yaphansi kunye leyaphezulu emayunivesithi ,abemayunivesithi bazile ukuzoxoxa labafundi abancane bebeluleka ukuba bathathe ziphi izifundo ukuze bekwazi ukukhetha okokwenza lapho sebefike ema yunivesithi.

Imfundo ibalulekile kuye wonke umuntu. Nampa abemfundo yaphezulu abaqeqetshi ngokubhala ngosiba kuphela kodwa langemisebenzi yezandla. Bayapheka abafundi bekwazi ukuziphilisa.

Imfundo iyinsika yesizwe. Ililifa lomuntu ngamunye ngamunye. Yikho kuqakathekile ukubane abafundi abathatha imfundo yaphezulu, baqeqetshiswe ngolwazi lokusebenzisa imitshina eyehlukehlukeneyo. Ukuze kusasa benelise ukusiza isizwe sabo.

Nampo abafundi bemfundo yaphezulu behlangene labafundi bemfundo yaphansi bafunda beqeqetshiswa nge technology esikhona besebenzisa amakhompiyutha atshiyetshiyeneyo.

Imfundo ibalulekile kuye wonke umntwana. Nampo abafundi bayaqeqetshiswa ngokusebenzisa imitshina ehlukehlukeneyo imfundo kayikho ekubhaleni kuphela.

Imfundo iqakathekile imfundo iyinsiba yesizwe iyilifa lomuntu munye ngamunye kuqakathekile ukuba abafundi bonke bafinyelele kumfundo yaphezulu lapho abangafundiswa khona amabala kuphela befundiswa njalo lemisebenzi yezandla ukuze baziphilise kusasa.

Imfundo iyinsika yesizwe yikho kuqakathekile ukuba bonke abemfundo yaphansi baqhubeke beyekumfundo yaphezulu, lapho abazaqeqetshiswa khona ngolwazi lwemisebenzi etshiyetshiyeneyo abafisa ukuyenza.

Imfundo elehlonzi ayikho ekubaleni kuphela ngitsho lasezandleni nanku befunda ngemitshina ebalulekileyo besiba kwazi ukuyisebenzisa ngendlela eqondileyo.

Imfundo iyinsika yesizwe kubalulekile ukuba wonke umuntu athole imfundo yaphezulu lapho abafundiswa hatshi amabala kuphela kodwa kunye lokwenza besebenzisa izandla befundiswa ngemitshina elohlonzi ukuze basize isizwe sakusasa.

Imfundo iyinsika yesizwe njalo lilifa lomuntu munye ngamunye kuqakathekile ukuthi bonke, abafundi bafinyelele kumfundo yaphezulu lapho abangaqeqetshiswa kuphela ngolwazi lokubhala, kodwa langolwazi lokusebenzisa imitshina etshiyeneyo ukize bethuthukise isizwe.

Nangoke umbalisi osebenza ngokuzikhandla umvuli wengqondo zalabo abangaboniyo, umvuli wengqondo zalabo abehlulekayo. Umbalisi uyaziqhenya efundisa abafundi bakhe ngendlela elohlonzi.

Imfundo iqakathekile emphakathini kuwo wonke jikelele. Kuqakathekile ukuba wonke umfundi athole imfundo yaphezulu abafundi bathe gwaqa befunda ngokubona okuyikho okubakholisisayo kusenza njalo ukuthi imfundo ibe lula.

Imfundo iyinsika njalo lilifa lomuntu angeke alithathelwa ngumuntu. Kuqakathekile ukuba wonke umfundi afike kumfundo yaphezulu lapho aqeqetshiswa khona ngemisebenzi eminenginengi afisa ukuyenza.

Imfundo iyinsika yesizwe lilifa lomuntu munye ngamunye ngakho kubalulekile ukuba wonke umtwana aye esikolweni ayethola ulwazi oluphezulu oluzamsiza ukuba enelise ukuthola imimsebenzi njalo izikolo kumele zande

Bayabukeka abafundi bazothile balalele abakutshelwa ngumbalisi wabo ngoba phela imfundo ingumvulagqondo bonke balalelisile baqaphelisile badinga ulwazi oluvela kumbalisi.

Bamangele ababalisi!bamangele abafundi! Bathi gwaqa bemangala ngalesisiga esenzakale esikolo sabo bathi ukudingisisa ukuba kungayini ebangale lumhlola ababhekane lawo.

imfundo iyinsika yelizwe njalo ililifa umuntu angeke alithathelwa ngumuntu kuqakathekile ukuba abafundi bonke bafinyelele kumfundo yaphezulu ukuze benelise ukuqhubekela phambili beqeqetshiswa ngemisebenzi abayikhangeleleyo

Imfundo ibalulekile ebantwini bonke jikelele njalo imfundo lilifa umuntu angeke alithathelwa ngumuntu. Abafundi bathe gwaqa bebukele imidlalo ngoba befunda lula lapho bebukele njalo bekholisa.

Imfundo ibalulekile kuye wonke umuntu, njalo lilifa umuntu angeke alithathelwa muntu. Kubalulekile ukuba abafundi bonke bafinyelele kumfundo yaphezulu ,bafunde ,baqeqetshiswe kunye langemisebenzi etshiyeneyo .

Imfundo iyinsika yelizwe imfundo iyilifa umuntu angeke elithathelwe ngumuntu , itechnology iyasiza ukuba imfundo ibelula njalo abafundayo bakhwabithe ukufunda.

Imfundo iqakathekile emphakathini ngakho kuqakathekile ukuba wonke umntwana athole imfundo yaphezulu abafundi bayatshitsha besiya esikolweni belangazelela ukuthola ulwazi olutshaya mihla yonke.

Kumnandi kunjeyana abafundi lababalisi bethe gwaqa bemoyamunye bebuka laba abemukeliswa izicoco ozokwenza kuhle ezifundweni zabo.

Imfundo iyinsika yelizwe nampo ke abafundi bathe gwaqa balalele umbalisi ebaqeqetshisa ngolwazi lokuthuthukisa imfundo ayabo yaphezulu.

Imfundo iyinsika yelizwe kuqakathekile ukuthi abafundi bemfundo yaphezulu ezikolweni ezikhatshana ezisegangeni ukuze bejayelane lemvelo baphile lemvelo lapho abakhona.

Ifundo ibalulekile kuye wonke umuntu ngakho kuqakathekile ukuba wonke umfundi afinyelele kumfundo yaphezulu njalo izikolo zakhiwe endaweni ezehlukeneyo.

Imfundo iqakathekile emphakathini wonke jikelele umbalisi nguyena umthombi wolwazi Ufundisa abafundi esebenzisa ugwembe kuqakathekile ukuba wonke umfundi afike kuleli baga lemfundo

Imfundo iyinsika yesizwe kuqakathekile ukuba izingane zihambe esikolweni lapho ababuthana khona behlonyiswa ngolwazi lwempilo lakho konke okuqakathekileyo jikelele

Imfundo yinsika yesizwe ibalukekile kumuntu munye ngamunye ngoba kulilifa umuntu angeke alithathelwa muntu itechnology iyancedisa ukuba izifundo zizwisiseke kalula.

Ukwabelana kuyinsika njalo kuyimfundiso esiyithola kubokhokho bethu yikho lasezikolweni abafundi bayafundiswa ukuba balelane bengakhethani bengabandlululani mihla yonke.

Kutshaya umoya endlini yokufundela kwazise abafundi bagijimele embuthanweni obizwe ngababalisi ukuze bazoxazulula inkinga asebehlangane lazo njengesikolo.

Imfundo iyilifa lesizwe nampoke abafundi babuthene njalo bathakazelela bebukele ngendlela ezehlukeneyo umbalisi uyabatshengusa okufanele bekwenze.

Imfundo ibalulekile emuntu wonke njalo ililifa umuntu angeke walithathelwa muntu kuqakathekile ukuba abafundi bonke bafinyelele kunfundo yaphezu ukuze bekwazi ukuyaqetshetshiswa langemisebenzi abayifinayo .

Imfundo iyinsika yomuntu munye ngamunye njalo ililifa kuqakathekile ukuba abafundi bafinyelele kumfundo yaphezulu ukuze benelise ukuqeqetshiswa ngokwemisebenzi ehlukeneyo.

Imfundo iyinsika yesizwe, abafundi bemfundo yaphezulu kabafundiswa ukubala, lokubhala kuphela, kodwa bafundiswa ukuba lapho abafundela khona bakugcine kuyindawo ehlanzekileyo sikhathi sonke.

Imfundo yinsika yesizwe sinye ngasonye njalo lilifa lomuntu angeke alibangiswa. Kuqakathekile ukuba abafundi befinyelele emayunivesithi lapho abaqeqetshiswa khona ngolwazi lwemisebenzi njalo kufanele ukuba amayunivesithi abe manengi.

Imfundo iqakathekile. Iyinsika yesizwe, njalo lilifa umuntu angeke alithathelwa muntu. Abafundi kuqakathekile ukuba bafike kumfundo yaphezulu. Lapha abangafundi amabala kuphela, kodwa lokugcina indawo abafundela kuyo ihlanzekile.

Imfundo yinsika yesizwe, lilifa lomuntu munye ngamunye. Yikho kuqakathekile ukuba wonke umuntu afinyelele kumfundo yaphezulu njalo zibezinengi indawo lapho okufundwa khona imfundo yaphezulu njalo zigcinakale zihlanzekile.

Imfundo iyinsika yesizwe, ililifa lomuntu munye ngamunye . Ngakho kuqakathekile ukuba wonke umuntu afinyelele eyunivesithi lapho athola khona ibuqeqetshi ngemisebenzi ayidingayo.

Abafundi lababalisi bemfundo yaphezulu bami amadlodlongwana bakhathazekile ngalesisiga esesithe sabehlela esikolo sabo badinga amacebo owokuphunyuka kulokhu asebephakathina kwakho.

Muhle umsebenzi kaThemba ngempela, onke muntu ma ewukhangela akathandabuzi ukubane amqhatshe, akukho ongafisiyo ukuhlala lapho okucwebezela khona, okulolongiweyo.

Imfundo iqakathekile iyinsika yesizwe njalo lilifa umuntu angeke alithathelwa muntu. Abafundi bathe gwaqa kumfundo yaphezulu beqeqetshiswa ngemisebenzi eyehlukeneyo abafisa ukuyenza. I technology yenza ukufunda kubelula njalo

Imfundo yaphezulu ayikho kuzigwalo kuphela kodwa iyafundisa labafundi indlela abaziphatha ngayo ukuba kumele bahlale endaweni ehlanzekileyo bezanzi labo ukuziqoqela impahla zabo.

Imfundo iyinqaba iyilifa lesizwe kuqakathekile ukuba wonke umuntu afike ezingeni lemfundo ephezulu lapho aqeqetshiswa khona ngemisebenzi ehlukeneyo afisa ukuyenza umbalisi uyabeluleka abafundi bakhe

Imfundo yaphezulu iqakathekile kakhulu ekuqeqetshiseni abafundi ngemisebenzi leyo abafisa ukuyenza njalo abafundi bayayithakazelela imfundo yaphezulu bagcina indawo abafundela kiyo ihlanzekile.

Abafundi bemfundo ephezulu bayakuthakazelela ukufunda emanuvesithi ngoba besazi ukuba yikho lapho abaqeqetshwa khona imisebenzi eyiyo abayifunayo. Njalo bafunda endaweni ehlanzekileyo elohlonzi.

Imfundo iqakathekile emphakathini jikelele njalo lilifa lomuntu angeke alithathelwa ngumuntu. Kuqakathekile ukuba kwakhiwe amaYunivesi amanengi ukuze bonke abalesifiso sokuya emaYunivesi bathole imfundo yaphezulu.

Imfundo iyinsika yesizwa imfundo njalo iyilifa lomuntu munye ngamunye kuqakathekile ukuba wonke umuntu ayefinyelela eyunivesithi ngoba kakufundwa amabala kuphela kodwa kuyafundwa lendlela yokuziphatha lokuqoqa impahla zomuntu munye ngamunye

Imfundo ibalulekile emuntwini wonke, njalo iyilifa lesizwe. Kuqakathekile ukuba kube lezakhiwo ezinenginengi lapho abantu abayothola khona ulwazi, njalo lezo ndawo zigcinakale zihlanzekile.

Imfundo iyinqaba. Bonke bakhalela ukuthola imfundo yangaphezulu. Nanko sokulemitshina ehlukeneyo encedisa ekufundeni, omakhala ekhukhwini, amalephuthophu. Lokhu kuyabasiza abafundi njalo kwenza imfundo yabo ibe lula.

Imfundo yangaphezulu iqakathekile wonke umuntu ulesifiso sokufinyelela kumfundo yaphezulu. Nampo bagcwele ukuba bathole indawo beyofunda baqeqetshiswe ngemisebenzi abafisa ukuyenza.

Imfundo ibalulekile kakhulu empilweni zabantu ngoba iyinsika yesizwe umfundo lilifa umuntu angeke alithathelwa kuqakathekile ukuthi kube khona ama University amanengi lapha abantu abathola khona ulwazi lwemisebenzi eminengi nengi nalo lezaindawo zicinakale zihlanzenkile

Imfundo iqakathekile emuntwini wonke jikelele. Iyinsika yesizwe njalo lilifa umuntu angeke alithathelwa .I"technology " isincedisa ezifundweni ukuze izifundo zibelula.

Imfundo iyinsika yesizwe kuqakathekile ukuba abezemfundo ephansi bafunde ukuze baqeqetshe labo baye kumfundo yaphezulu lapho abazaqeqetshiswa khona ngemisebenzi leyo abayifisayo, njalo begcine indawo abafundela kiyo ihlanzekile.

Imfundo iqakathekile kuye wonke umuntu. Kuqakathekile ukuba wonke umntwana aqhubekele phambili aye kumfundo yaphezulu lapho azaqeqetsha khona ngokwemisebenzi ayifisayo. Kuqakathekile njalo ukuba zibekhona izakhiwo ezinengi ezinhle lapho abafundi abazafunda khona.

Imfundo iyinsika yesizwe njalo yilifa lomuntu angeke alithathelwa muntu kuqakathekile ukuhambisa abafundi befinyelele lakumfundo yaphezulu lapho abazaqeqetshiswa yimisebenzi eyehlukeneyo abayifisayo.